Egome ntos le, afɔdzitutunu hã le, nunyadzale le, etsiledzale le, abolomenuwo katã le, tiwɔnuwo le, ami hã le wo si.

Eŋuwo le fi, eŋua te…akpa gãtɔ nye eŋuwo hewo, eŋu woame dzɛ̃ame etɔ̃ le eme, eŋu yibɔ ɖeka kple eɖewo le eŋua ƒe megbe, anyigba hã dzedzem.

Alẽwo le gbe me le nuɖuɖu dim, wole gbe totro me, e tsi hã le dzedzem le wo gbɔ. Amewo hã nɔ ŋu me le alẽawo ƒe dome dome le wo kpɔm. Alẽa lawo le xlã ƒom ŋua.

Nyɔnuwo va kɔdzi yɛ wonɔ anyi lɛ zikpiɛ dzi. Ŋutsua, ŋutsuɔ do awu yee. Yɛ hã nɔ anyi le zikpoedzi. Kɔ asi kɔ da ɖe ekplɔ̃dzi. Nyɔnua lé baagi le woasi.

Nyɔnuwo dro agba ɖe ta kple ɖevio, ameɖo kpa viwo ɖe me, ɖevio tsɛ otɔ ɖe nyɔnuɔ xa, ame ɖowo kɔ agba kpekpe ɖe ta, ŋutsuwo hã le wo me, ameɖoo kpa vi f0wo hã ɖe megbe hafi le zɔzɔm.

Exɔ kɔkɔwo le. Amewo le anyigba zɔm. Ŋutsuwo le me, nyɔnuwo le me, ɖeviwo hã wole me. ame ewo do awu ʋii. Ame ɖewo do awu dzẽẽ. Ame ɖewo do awu yibɔ le zɔzɔm.

Amewo tɔ ɖe yameŋu gbɔ wodo awu he ɖe akɔta, afɔkpawo le anyigba, nyɔnuwo hã le wo me, ŋutsuwo hã le wo me, ɖeviwo hã le wo me, yameŋu hã le woƒe megbe.

Nyɔnu ɖe le nunya kple viawo. Nyɔnua ta bvɔ eye wòta vɔ na eviawo hã. Le woƒe megbe la ebexɔ le. Le ebexɔ ƒe megbe tsɛ atiwo le. Atiwo ƒe amakpa wɔ muu. Nyɔnua le nunyua le dzidzɔ kpɔɔ.

Dzogbedzitɔwo le woa ƒeme. Eɖewo nɔ anyigba ye woame etɔ̃ tsa tsitre. Eyi ke nɔ anyigba, ɖeka lé evia lé asi. Ɖeviɛ susuɛwo hã, wonɔ anyi le eŋiŋlim.

Ɖeviwo le fefe ɖim. Nyɔnu ɖeka hã kɔ ɖevia ɖeka ɖe asi. Avɔxɔ le woƒe megbe. Amewo fɔ woƒe awuwo sia ɖe kadzi. Amewo ƒe nuwo le bokitiwome. Ɖeviwo hã le wo nɔvi tukuitɔwo tutum le keke.

Wofɔ agbalẽwo trɔ ɖe, awu le zikpui dzi. Zikpui le ʋe, wofɔ enuwo trɔ le ekplɔ dzi, kaƒomɔ hã le ekplɔ dzi, agbalẽ kpli nu bubuwo hã le ekplɔ dzi.

Zikpiwo le xɔa me. Anyigba wɔ faɛŋ. Ekplɔ̃ hã le xɔa me. Zikpiawo wɔ yii. Sɛfrɛwo hã le xɔme na ameɛ be eya neva xɔme na ameɛwo gbɔ le xɔme. Eɔme katã wɔ ʋiii. Exɔme nya kpɔ.

Nyɔnu woame eve wole fu tom. Ame ɖeka le tati ɖe asi. Agbelia le siliva me. Agbelia ɖe tse le etoa me. Eɖe le etoa me. Exɔ le woƒe megbe. Wòle afɔ ƒuƒlu zɔm le anyigba

Nyɔnu ɖeka kple ŋutsu ame eve wole dɔ wɔm le nuɖuɖudzraƒe. Nyɔnua lé nuɖuɖu ɖeka ɖe asi ahawo le kplɔdzi nuɖuɖu vovovowo hã le ekplɔ dzi. Nyɔnua kla ɖu. Ame yiwo le megbe wodo awu ʋi.

Awusa nyɔnu do awu ye, bɔbɔ le klotsinu, le dzo gbɔm, ele nu ɖa ye enuɔ, ekɔ nuɔ ɖewo hã kɔ da le zikpui dzi, mekpɔ yevuwo nɔ anyi ɖe zikpui dzi, ye amewo le…

Atiglinyi ɖeka le egbe totrome. Amewo hã le eŋu me le ekpɔm. Ame ɖeka nɔ afi yi ke wokuna eŋua le. Ame ɖeka hã nɔ eŋua ƒe ŋgɔ. Ŋutsu ɖe kple nyɔnu ɖewo nɔ eŋua me le megbe le atiglinyi la kpɔm.

Ŋutsu woame atɔ̃ wole afi ya, ame ɖeka nɔ anyi ɖe anyigba le nu dzram, ame ɖeka le gasɔ dzi ame ɖeka le gasɔ ƒe megbe ame ɖeka hã ɖɔ ɖa ɖe ta ta avɔ ɖe egɔme do shoe ɖe egɔme.

Nyɔnu woame atɔ̃ kple ŋutsu ɖeka wonɔ abɔbɔya me eye nyɔnua ɖeka kpa vi ɖe megbe, ŋutsua ɖeka le abɔbɔya la kum atiwo le wogbe wole nu klem le abɔbɔbya la dzi elabena woyina aƒeme.

Anyigba ŋuŋu le fii. Amewo ƒe nuwo kaka. Wokɔ ŋugãwo va le amewo ƒe nu di. Ŋutsu am eve wokpe ta le enyame kem, enyame ka, ele woawɔ akpɔ amewo, ame kewoe tsi anyigbame kple kple woaɖe amewo ƒe nuwo.

Atiglinyiwo le gbe me, wole nu ɖum. Ŋutsu aɖewo hã nɔ ŋu me wole wole wo ɖem. Ame ɖeka nɔ ŋua kum ame susuewo le megbe ye wole gbe toto ɖe me.

Ghana dukɔkplɔla kple dukɔkplɔla bubuwo le ta kpekpe me. Ghana dukɔkplɔ le asi nam dukɔkplɔla bubu. etsi hã le fima, zikpuiwo le fima. Ekplɔ hã le wodo me.

Anyigba ŋuŋu le fi, exɔwo mu, amewo tsi gɔme, wokɔ ŋu gã gaãwo kple amewo va le ame kewo tsi xɔ gɔma dim ne woaɖe wo, amwo ƒe kesinɔnuwo katãa kaaka.

Amewo le sika kuƒe he sika dim, ame aɖewo tɔ ɖ ba me le sika la dim, ŋutsu ɖe do awu ʋi tɔ ɖe eba to le wokpɔn do ɖa, ame ɖewo le egba ɖe asi le etsia kum, etsia kata ƒoɖi keŋkeŋ.

Ɖevi am eve wolé asi. Ɖeka hã tɔ ɖe wo gbɔ, ame ɖeka gã le eŋu atiŋu ku le woƒe megbe. Nakewo le woƒe megbe, ebe xɔwo hã le woƒe megbe. Wole anyigba zɔm.

Exɔ kɔkɔ nyakpɔwo. Atsiaƒu hã dzedzem. Exɔ ɖewo le ɣi. Amewo le fimi. Eʋuwo hã le. Amewo le tsatsa to efimi.

Nyɔnuame etɔ̃ ŋutsu ɖeka wole ʋe ɖum, wole woƒe dekɔnu ʋe ɖum amewo nɔ anyi le wokpɔm, wokɔ..kɔ avɔ kɔ da ɖe awu dzi na wo, wosa avɔ ɖe kɔme na wo, wole ʋe ɖum amewo le wo kpɔm.

Nyɔnu ame atɔ̃ kpli ɖevi ame etɔ̃, obubɔ nanyi ɖe agba ŋu le nu ɖu, ameɖowo le asi zam, ameɖowo le gatsi zam, onanyi ɖe anyigba le avɔ dzi le nuɔ ɖu, enuɔ vɔ le agba me vɔ.

Zikpuiwo le xɔa me. Ame, zikpuiawo wɔ ʋi. Ekplɔ hã le exɔa me, akaɖi hã le exɔa me. Exɔme ƒe, exɔ me wɔ ʋie. Exɔme nyakpɔ. Wofɔ zikpuiwo da ɖe akpa ɖeka eye ekplɔwo hã.

atiglinyiwo le egbe me eɖewo le nu ɖum eɖewo tsɛ le zɔzɔm ɖe etsie gbɔ woano etsiewo atikɔkɔwo hã le egbeɛ me amewo hã le eʋu me le atiglinyiawo kpɔm

Nyɔnu ame tɔ̃ kple ŋutsu ame eve wole takpekpe. Nyɔnua tɔ le enu ƒo na ŋutsuɔwo. Wole to ɖomee. Wole nu, etsi tsɛ le fi mi. Aha le kplɔ̃ dzi. Ekplɔ̃ le fi mi. zikpiwo hã le fi mi.

Ŋutsuwo le sikakuƒe le sika dim. Ama ɖewo nɔ kotokuwo dzi le asi de ebame le sika dim. Etsiɛ le wogbɔ ƒo ɖi. Egbewo le wo ŋu. Ama ɖewo hã na anyi le ɖiɖi ɖe eme. Ame ɖewo hã tɔ ɖe etsiɛ me.

Amewo le mɔ zɔm. Wo le anyigba dzi zɔm. Wo le woƒe enuwo hem le anyigba ame aɖewo dro wotɔ ɖe me eta. Ɖevia le megbe. Egbemuwo le ƒoxlawo wo le zɔzɔm.

Esewɔtakpelawo le se..e…sewɔwɔm eye wole edzre wɔm, amewo kɔ zikpui le wo nɔnɔewo ƒe ta tum, ame aɖewo hã le sisim elabe womedi be zikpuia naka yewo o.

Nyɔnu kple ŋutsuwo wo le tsi ƒo….wo le tsi ƒoɖi me le sika kum. Ame aɖewo tse do awu dzɛ, ɖevi ɖe tse le fi mi le amamaa. Atiwo ƒo xla wo. Ŋutsu aɖe le adzɔ ge nyɔnu aɖe tse le etsie me le…….

Dukɔzãɖuɖu ŋutsuawo ta avɔ eye wokɔ nuwo ɖe ta kɔ gbɔna toa me. Amowo nɔ anyi le ʋu ƒom. Efia hawo nɔ anyi. Efiawo nunɔlawo hã wonɔ anyi. Zikpui le wodome. Amowo kɔ etuwo ɖe asi.

Esika ku ƒe. Amewo le eke me, ame aɖewo tɔ ɖe adzɔge, ame ɖewo le aɖi ƒoɖie me, etsia ƒoɖi, ame ɖewo tse le etsi ƒoɖie kum, le asi de me le sika dim.

Nyɔnua le fufu tom, ame ɖeka hã tɔ ɖe eƒe megbe, ame ɖeka hã nɔ anyi, nyɔnua kɔ abladzo kɔ le etoa me dem eye wòkɔ tati ɖe edzi. Koklowo hã le eƒe megbe, aabladzotiwo lee.

Ɖeviwo, ame tsitsiwo, nyɔnuwo, ŋutsuwo. Wo katã le sikakuƒe. Wole sika dim. Wole tsia ƒoɖim. Amewo kɔ nuwo le ebame tsam be yeawoakpɔ sika. Amewo tsɛ kɔ agba le tsiɛ ku le sika dim.

Eŋu woame eve wodo le afi ya. Amewo ku, afɔku dzɔ, eŋuwo va le yiyi, amewo le moto dzi. Policiwo tse le mɔdzi le ame wo tɔm elabena afɔku dzɔ le fimi, amewo mateŋu ato fima ava yi o. Amewo, eŋuwo le megbe.

Amewo le zɔzɔm le ŋumɔ me tsom. Amewo lé aŋe blaki ɖe asi eye amea ɖewo do awu ʋi. Amea ɖewo lé wonɔnuiwo ƒe asi ye eɖowo le gegem ɖe eŋu.

Ŋutsuwo dze klo le gbe dom ɖa. Eɖewo ɖɔ kuku, aɖewo do awu yibɔ, eɖewo Do awu ɣi. Wòle gbedom ɖa le gbedoxɔ me.

Amewo ame geɖewo do awu ʋiwo. Wo le edzama sim na woƒe du ame kee wodi be nekplɔ dukɔ na yewo. Wole eƒe pitsawo ɖe asi le du ƒum le e edua me be amewo no kpɔe.

Edzo bi eŋu kpl xɔ ye edzotsiŋu va tsi dzoa, Adzudzɔ le dodom le xɔa me amewo tɔ ɖe mɔ to le nu kpɔm, ame aɖewo do awuʋi ame aɖewo va tɔ wo ƒe ŋu.

Nyɔnuwo nɔ anyi le nu dzram. Ame ɖeka nɔ eƒe klo nu, amewo hã le yiyim le nua ƒlem. Ame aɖewo le kɔmenuwo dzram, ame aɖewo le nuɖanuwo dzram, ame aɖe le bagi viwo dzram. Ame aɖewo hã va le nua ƒlem le wo …

Ekplɔ̃wo, zikpuiwo, nuɖuɖu vovovowo, aha vovovowo, atiwo, amoo, oɖo kplɔ̃ da ɖi be amoo nova ɖu nu, efesrɛ hã le xɔ me be ya neva na amiɔ.

Nyɔnu ŋku gbagbãtɔ aɖe le mɔ me tsom. Elé avu gã aɖe ɖe asi. Atiwo le eƒe megbe, xɔ kɔkɔ aɖe le eƒe megbe, elé ati hã ɖe asi, ŋu le nyɔnua ƒe megbe. Xɔ ʋie hã li.

N yɔnu tsitsi le asime, ta avɔ ɖe ali, bla nu ɖe ta le ntosi dzra. Eɖo ntosiɛ ɖe asinu. Kusi hã le eƒe megbe

Nyɔnua dzi vi ye nyɔnu bubu le ɖevia gbɔ kpɔɔ ne. Nyɔnua ɖeka tsia tsitre ɖe nyɔnua ke dzi vi nɔ anyi ɖe zikpui dzi ye wokɔ avɔ ʋi kɔ xatsa ne ɖevia.

E zikpuiwo le xɔa me. Sefe hã le exɔa me. Amea dzra exɔ me ɖo nyuie. Ekplɔ hã le exɔ me ƒe domedome. Se e sefre ƒe akpa aɖewo wɔ ʋie. Exɔme nyakpɔ fani.

Eŋua dze afɔku, ya amewo tɔ ɖe anyi le nu kpɔm. Amewo lé kaƒomɔ la si le ame bubuwo yɔ. Ame aɖe do awu ʋie, ame aɖe do awu yibɔ. Eŋu bubu hã le eŋua kie dze afɔkua megbe.

Nyɔnu ɖeka nɔ anyi ɖe baŋku ŋu le ɖaɖam. Elee ɖam le gaze gã yibɔ aɖe me le dzokplime. Nyɔnu ɖe hã le eƒe megbe ta vɔ. Ɖeviwo hã le nyɔnua ƒe megbe. Nyɔnua le afɔ ƒuƒlu.

Yevunyɔnu le bɔl abo ƒom le abo ƒoƒe, amewo lé megbe, amewo lé kaƒomɔ ɖe asi le etsom, ŋutsui ɖe hã bɔbɔ le etsom, aƒe le nyɔnua ƒe megbe.

Exɔ kɔkɔwo, eʋu gãwo kple eʋu viwo, amowo le zɔzɔ le yiyi, amowo tse le zɔzɔ le gbɔgbɔ, eʋuɔ ɖowo le agame yi, eʋuɔ ɖowo tse le ŋgɔgbe le fi lɔƒo va.

Exɔ lɔ fi yi. Nyɔnuwo tso tɔ me. Wodro nuawo ɖe ta. Ŋuts, ŋuitsu do awu dzi. Eŋuwo hã le fi ma. Exɔ xoxowo li, atiwo hã li. Amewo le zɔzem le yiyim le gbɔgbɔm.

Ɖetugbuivi nyɔnuviwo wokɔ srɔ̃ɖenuwo kɔ yina srɔ̃ɖeƒea, wota avɔ wodo afɔkpa eŋuwo hã lee ame sia ame dro nu ɖe ta wodo dzonu ɖe kɔme, wota avɔ wokɔɔ ehe kɔ te nu ɖe wo ŋu.

Ame etɔ̃ wonɔ anyi nɔ atiglinyi kpɔm. Nyɔnu ɖeka kple evia eve. Atiglinyiawo le tsi nom. Ati le atiglinyiawo megbe. Egbewo hã le atigliniawo ƒe amega. Ɖeviwo nɔ anyi ɖe …

Nufila le nu fia sukuviwo le kpe dzi eye wobia nya wo. Ame ɖeka do asi ɖe dzi be yeaɖo nya nu. Ame susɔewo nɔ to ɖom nyuie. E nufiala hã nɔ asi fiam amea be neɖo nya nu.

Ɖevi ame ade wole fi ya, ame eve do nu ɖe ta, gasɔ ɖe le ebe xɔ ɖe gbɔ, ebe hã le anyigba, ebli hã le tsitsim. Ɖeviawo le afɔ ƒuƒlu zɔm.